Oluguudo olulabika obulungi nga lwa kkoolaasi lwolekera ekizimbe kya ppaalamenti y'eggwanga Uganda. Ekizimbe kino kirabika bulungi era nga kiri mu langi enjeruyeru oluguudo luliko ebikuubo ebbalibbali ate nga wakati waliwo akakuubo aka kyenvu. Ebbali eriyo abantu abatambula sso nga ku mulyango awo ogw'ekizimbe waliwo ebidduka by'emmotoka.

Ebyagi bibiri omuterekebwa emmere emaze okukungulwa nga biri mu luggya lw'amaka. Ebyagi bino byaserekebwa n'essubi era nga biri okumpi ne sseggwanga y'enkoko ey'olusingosingo. Oluggya lunene bulungi nga waliwo n'omuti okuli obumuli obumyufu n'obukoola obwa kyenvu era nga waliwo n'ennyumba ennene eyazimbibwa n'amatoffaali, n'eserekebwa n'amabaati.

Ekizimbe kino kikyazimbibwa naye nga kizimbe kinene kya kalina ey'emyaliriro egiwerako. Kisibiddwa obutimba kw'ossa emiti egikyetoolodde ekiraga nti tekinnaggwa kikyazimbibwa. Kiri mu langi emmyufu nga kirimu n'amadinisa mayitirivu, ebbali w'ekizimbe kino waliyo akalongooti ate ng'ebbali w'ekizimbe era eriyo ebizimbe ebirala kw'ossa obuti obuwanvu n'obumpi.

Embaata y'oku mazzi nga eri ku mazzi eseeyeeya, esusumazza ebiwawaatiro era ng'ebyooya byayo biri mu langi enjeru n'enzirugavu, eyina obulago bweru, ekimwa kisongovu era kiwanvu. Embaata zino zaagala nnyo amazzi naye ng'abamu bazirunda n'awaka.

Omwana ow'obulenzi ali ku katimba aka ggoolo ey'omupiira ogw'ebigere, omwana ono ali mu mujoozi era ng'akatimba akakutte n'engalo ze, muddugavu era nga n'amannyo ge galabika, akatimba kakozesebwa mu muzannyo gw'omupiira nga kateekebwa ku ggoolo mwe bateeba.

Ekizimbe kino kiriko amaduuka abiri era ng'edduuka erimu litunda ngoye z'abakyala era mu maaso gaalyo waliwo ebibumbe ebyambaziddwa engoye ezo. Edduuka eddala litunda byakuzannyisa by'abaana era ng'omuvubuka omu ali mu mpale ennyimpi yeetisse akagaali k'abaana abato ng'atambula akatwala obuuyi buli. Emabega w'ekizimbe kino eriyo ekizimbe ekirala ekirabika obulungi.

Abakyala bano abawerako nga bambadde mu nnyambala yaabwe ey'obuwangwa basitudde obwana bwabwe abamu era nga baliko n'akamwenyumwenyu ku matama nga kirabika balina ekibasanyusizza. Abakyala bano beesibye ebitambaala ku mitwe gyabwe ate nga beesuulidde n'eby'omu bulago ng'embira. Eggwanga lino lye limu ku mawanga agasangibwa wano mu East Africa.

Omusajja n'omwana omuto bayimiridde mu mazzi bambadde biddugavu, okuli empale empanvu n'emijoozi. Balina bye bakutte era nga bye bakutte bino byeybisibwa ku lusaabalira ku nnyanja okwewala okubbira. Ennyanja eriko engeri y'amayengo era ng'amazzi gali mu langi eya bbululu.

Omwana omuto ono wa bulenzi nga musanyufu kuba alina akamwenyumwenyu ku matama era amannyo ge ameeru galabika. Alina baana banne abawerako emabega era ng'ayambadde essaati ya kacungwa wabula nga tasibye mapeesa.

Ezzike eddene era nga kkulu bulungi litudde wano mu buti obuliko ebikoola ebya kiragala lirina kye lyetegereza era nga litunula nkaliriza. Ezzike lino liddugavu nga lirina ebyoya ebingi. Amazike gano kyabulambuzi wano mu Uganda kubanga gatuleetera ne ssente abalambuzi okuva ewala nga bazze okugalaba.

Akasolo kano ka mu nsiko era nga kayitibwa ngabi kalabika bulungi era nga kali mu langi ya kitaka nga mulimu n'ebyeru kalina amagulu matono era nga gali ana kalina n'amayembe amaddugavu ageewetaaweta. Akasolo kano bakeddira wano mu Buganda era muziro. Kasangibwa mu kkuumiro ly'ebisolo. Kayimiridde nga kalina bye kawuliriza n'okulengera erudda.

Omulenzi ayimiridde akutte akati akasimbye mu ttaka, omulenzi ono muzungu era ng'ayambadde obugatto obuddugavu obwangungu, ali mu mpale nnyimpi kw'ossa omujoozi omuddugavu nga gulimu ebimuli ebyeru, ayimiridde okumpi n'amazzi era nga waliwo n'ebiyinjayinja, omulenzi alabika awuliriza kawewo akava ku nnyanja n'okulambulako.

Enkumbi n'ejjambiya nga bisuuliddwa wano mu nnimiro eyawedde okukabalwa. Ennimiro bagikabadde bulungi era ng'ebulako kusigibwamu bimera. Ebintu bino enkumbi n'ejjambiya byeyambisibwa nnyo mu byobulimi mu kusaawa ensiko n'okutema emiti nga balongoosa we bagenda okusiga ate enkumbi yo ekabala kw'ossa okutema ebinnya nga basiga.

Enkima ng'etambula mu kkubo ery'ettaka. Enkima eno ya magulu ana eyina n'omukira etunudde nga yeetegereza enkakaba ebbali w'ekkubo eriyo omuddo kw'ossa ebikoola nga bikubiddwa enfuufu nga kirabika biseera bya musana enkima zino ziyigganya nnyo abalimi kubanga zirya ebirime byabwe.

Ekirime kya kasooli, nga amakoola gaakyo galabika bulungi nga kirabika gafunye enkuba emala era kasooli ono akuze bulungi anaatera okuweeka. Kasooli kye kimu ku birime ebisinga okwettanirwa abalimi mu ggwanga Uganda.

Ebimotoka bibiri, ekimu nga kinyiga nguudo ate ng'ekirala kye kitambuza ebimotoka binnaakyo biri wano. Ekirima enguudo kiri mu langi ya kacungwa era nga kirimu omuntu. Mu kiseera kino bali mu kukitikka ku kinne waakyo kiri ekitambuza ebimotoka. Wabbali wali waliwo omwami ali mu ovulo eya bbululu eyeetegereza ekigenda mu maaso; oluguudo lwa ttaka.

Ezzike ekkulu era eddene, litudde wano mu miti. Ezzike lino liddugavu bulungi nga lyewombeese era emiti mingi girina amakoola aga kiragala. Waliwo n'ebisaaniiko wano ebikalu. Amazike, gabeera mu bibira era nga gasikiriza abalambuzi okujja okugalaba ne baleeta n'ensimbi mu ggwanika lya Uganda.

Oluguudo luno lulabika bulungi era nga lugazi bulungi. Lwa kkoolaasi era nga wakati waalwo waliwo ekitaala ekyaka ekiro. Luyita wakati w'ebizimbe ebinene era nga bya kalina wabula ng'oluguudo luno kuliko ebidduka ebiwerako omuli ebitono n'ebinene kw'ossa ne ppikipiki. Oluguudo luno era luliko n'abantu abatambula.

Amaato abiri nga gali ku nnyanja, eryato erimu ddene era nga liri mu langi enjeru n'emmyufu ate akaato akalala katono, ebbali w'ennyanja eriyo emiti mingi emiwanvu n'emimpi kw'ossa amayumba agaaserekebwa n'amabaati.

Omukyala ali mu ggomesi n'ekitambaala ku mutwe awewa bijanjaalo ng'akozesa ekibbo era ng'alabika ky'akola akyagala kubanga yeekaliriza nnyo. Ekibbo kya mugaso nnyo mu maka kubanga kiwewa ebijanjaalo ate nga kitereka n'ebintu ebirala bingi. Okumpi wano waliwo ennyumba n'oluggya.

Akaato kano akaabajjibwa mu mbaawo kalekeddwa wano. Era nga waliwo engeri y'akagga akalimu amazzi aga bbulu agayita wano mu muddo omumpimpi. Omuddo guno, ogumu mukalu ate ng'ogumu gwa kiragala. Waliwo n'akati akampimpi.

Ekinyonyi kino y'ennyange era nga kibuuse mu bbanga ebiwawaatiro byakyo ebyeru nga kibiwanise era nga n'amagulu gaakyo amaddugavu kigagolodde. Ennyange ebeera njeru yonna nga akamwa ka kyenvu era kasongovu amagulu maddugavu. Kiseeyeeya mu bbanga era nga wansi eriyo omuddo ogwa kiragala ne kyenvu.

Amaato agawerako nga gaabajjibwa mu miti gali ku lubalama lw'ennyanja ate ng'agamu gali munda mu mazzi mu nnyanja. Amaato gano gali mu langi ya kitakataka era ng'ebbali wano waliwo n'omuddo omutoototo ogwa kiragala. Waliwo abantu aba... abaami ng'abamu bayimiridde ate omu atudde; amazzi ga bbululu era ng'eri mu nnyanja eriyo n'obuddoddo.

Ekkuumiro ly'ebisolo by'omu nsiko nga lirimu obusolo bw'omu nsiko bungi ddala era nga buli mu muddo omumpimpi oguli mu langi eya kiragala ne kyenvu. Ekkuumiro lino era lirimu emiti emiwanvu n'emimpi. Amakuumiro g'ebisolo by'eminsi... by'omu nsiko bye bimu ku bintu ebiyingiza ensimbi ennyingi wano mu ggwanga olw'abalambuzi abangi abettanira okujja okubiraba.

Ekimuli ekirabika obulungi nga kiri mu langi okuli kakobe n'enjeru, kiri ku kati kaakyo akakiragala, enjuki egudde ku kimuli kino naye enjuki eri mu langi omuli enzirugavu ne kyenvu. wWliwo ebimuli ebirala bingi ebiri ku buti bwabyo ku ttale. Enjuki zaagala nnyo ebimuli kubanga mwe zijja ebikola omubisi sso ng'ate n'ebimuli byetaaga nnyo enjuki zino.

Emiti gino emingi emisimbe gikoze ekibira ekitonotono. Emiti gino giri ku ngeri y'akasozisozi era nga mingi. Emiti egimu mu Uganda abantu bagisimba n'ekigendererwa eky'okugifunamu ssente.

Omusajja ali mu byambalo ebiddugavu n'engatto enzirugavu eriko ebyeru ayimiridde wano ku katunnumba akaddugavu ng'awanise akati ng'alabika ayina by'ayagala okukwasa mu nnyanja, abantu abamu bakwata amalobo ne bagateeka mu nnyanja nga bagenderera okukwata ebyennyanja kimu ku kimu.

Abantu abawerako nga bali mu nnimiro bakola mirimu ennimiro eno yeetooloddwa emiti gy'ebinazi emiwanvu abantu bano abamu bakutamye abamu bayimiridde era nga bakyala waliwo n'omukyala atudde nga ali mu bbulawuzi ya kacungwa abakyala abamu beesibye leesu era nga waliwo n'abeesibye ebitambaala ku mutwe.

Amaato abiri nga gaseeyeeya ku nnyanja. Obudde bwa kiro era omwezi gukubye ekitangaala ku mazi ne gakola langi eya kyenvu. Amaato gano erimu ddene ate ng'akamu katono era nga amaato gano maddugavu. Amaato kintu kya mugaso nnyo ku mazzi, kubanga geeyambisibwa mu ntambula ate ne mu mulimu gw'okuvuba.